Polinsi n zaya ka bi pili zipili sabila ka so yɛ liiga buluu ka tihi bɛni ka loori bɛni ka mɔri bɛni ka bi piri namda sabila ka shɛba piri namda piɛla.

Niriba n dondoya ŋɔ bɛ zaa dola gori sabila zuɣu ka pili chinchini piɛla ka niriba ayi zaya ka ye liiga buluu goriti maa nyɛla zaɣa sabila ka binʒee za nimaani.

niraba anahi n wori waa bi niraba ayi nyɛla paɣaba ka niraba ayi nyɛ dabba ka dabba maa so chinchini maa bi sheeni ka paɣaba maa mii soli bi nyoɣani ninvuɣu yino sola chinchini ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka ninvuɣu yino maa so ka di nyɛ zaɣ dozim ka dabba maa bi yɛ liiga nima

Daani m boŋɔ niriba maa zooya pam ka baasiketi nima zaya ka bɛ kohari kpam ka kohari shinkaafa ka bɛ duu maa kuriti nyɛ zaɣa piɛlli ka di dikpina nyɛ zaɣa piɛla ka niriba pam zaya ka sheba niŋ noosi maaki nima ka sheba bi niŋ noosi maaki nima ka sheba zaya ka sheba mee daari baasiketi maa.